Opu na omahala ngoka haga kala ga tungwa ge li pomilonga pombanda haga kala ge li kombanda yomeya. Naantu ohaya yi nee komahala hoka ya ka dhengwe ombepo. Oko nee to adha ya kuutumba taya nu omalovu gawo.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi, tango ohaya fulu iilambo miilambo mono ohaya tula mo oothayila, opo ihe ya tule mo omeya ngoka haya munine oohi dhawo.

Aanafaalama mongaashingeyi, ihaya longo nuudhigu oku tekela iikunino. Oha ya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dha tsuwa uumbululu, nomeya oha ga kala nee taga ziya guuka moofola moka.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu moku teya iikunomwa yawo. Ohaya longitha owala omashina ngoka gokolusheno oku teyako iilikolomwa yawo. Omashina ngaka ohaga longo taga endelele noha ga mana mbala muule wethimbo efupi.

Aanafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa ohaya tekula oondjuhwa dhawo mehala mono hadhi kala dha gamenwa. Ohamu kala mwa tulwa uupokopoko mbono hawu kala wuna iikulya yoondjuhwa oshowo omeya.

Aanafalama mboka yiikunini, iimeno ohayi kala yakunwa yili momukweyo, muutendo, nopokati ohapu kala pwapita ehala lyoku endela, nolyoku tondoka omunino.

Okuna omahala gomanwino hoka aantu haya yi yakathuwepo una ya zimbuka kiilongo yawo. Oha ku kala kuna oolamba dhoka dha tema nawa. Aantu oha yiko nee taya kala taya hapula sho taya nu nayakwawo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna taya teya iimeno yawo, ihe ohaya longitha owala omashina ngoka haga longo kolusheno okuteya ko iilikolomwa yawo nomashina ngaka ohaga longo taga endelele.

Opuna uushina mboka walongwa wokuhweya nokugongela omwiidhi mongonga, naanafaalama ihaya longo we nande onuudhigu uuna yahala okugongela omwiidhi gwawo yakalandithe.

Aanafalama mboka yena uundama woohi otwa adha ihe ya thikama komunkulo taya tekula oohi dhawo. Taya uumbile iikulya momeya opo oohi dhi vule oku koka.

Oohi odhili pamaludhi ogendji. Momeya ohamu kala oohi dha yooloka. Ohamu kala dhimwe ooshunga, dhimwe oontiligane na dhimwe oontokelena dhimwe odhina uutotona uuludhe.

Aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, oto adha ya thikama piikuku yoondjuhwa dhawo ta yedhi hawaleke iikulya. Oondjuhwa ohadhi kala nee tadhi hawalekwa iikulya ngaashi iilya, opo dhi vule dhi koke dho dhivale.

Omahala ngono haga adhika ngaashi gomahala ngono mEtosha ohapu kala aayakuli, mono hamu kala oondunda dhokutelekela iikulya mbyoka iiwanawa. Iikulya mbyoka ohayi kala yi na ondilo.

Komukunkulofuta ohaku adhika evi ndoka hali kala lina, lyomawe hali kala lyapepwa kombepo tali ningi ondundu ohaku adhikwa wo uunamwenyo ngaashi uupundja kevi hoka nuumenye.

Aafalama mboka ha ya munu oohi, oha ya landa uundama wawo woku munina oohi, moka ha ya tula omeya.

Opena omamanya ngoka haga longithwa tamu kuthwa iinima mbyoka yondilo ngaashi uulinga mboka hawu zalwa kaantu uuna taya hokana nosho woo uutenda mboka hawu zaliwa momakutsi.

Opuna aanafalama mboka yena oofaalama oonene dhuuyuhwena. Uuyuhwena mboka ohawu kala ne wuli metala eneenene, eleeleka. Omo ne hawu kala tawu pelwa iikulya, nomeya.

Aayelele nenge tutye oonyule dhuupaka okwali hadhi zi mokuti okwa li hadhi hupile owala moku yaha iiyamakuti ngele dha kuta oto adha nee tadhi thaaneke komamanya.

Opuna omahala ngono omawanawa ha ga kala ga tungwa mombuga ga tungwa kombanda yomeya. Nongele wa kuutumba pehala mpono etango lya ya mo oho kala wu uvite nawa, omwenyo goye gu li pehala lela.

Oondundu odho dhimwe dhoka hadhi adhikwa mombuga. Oondundu odhina omamanya ngoka haga kala giigongela pevi dhalyo.

Aanafalama ohaya longitha owala ominino okutekela iikunino yawo. Ominino ohadhi kala nee dha endithwa pomakota giimeno, dha ululwa uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya gu uka mevi.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka noya hala omweelelo nande ya ka landithe, ohaya kutha oonete taya nete mo nee oohi momeya moka.

Uuna etango tali piti ohali kala lyashenika nawa oonte dhawo no ohali kala tali eta okamutenya. Naantu ohaya penduka taya yi pokamutenya opo yakuuve okaupyu.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya tungu uundama wawo woohi, nokombanda yokandama ohaku tulwa onete, ndyoka hayi keelele oohi opo dhaayakulwe mo momeya koondhila.

Aanafaalama mboka haya kala yena ohokwe yokutekula oohi, ohaya kalanda uundama wawo koositola, muundama taya tula mo omeya, taya tula mo ihe oohi dhawo, tayedhi tulilemo iikulya opo dhivule okukoka nokuvala.

Aanafaalama mongashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala yi li moolaka momashina, omo mono hayi tekelelwa mo omo wo hayi monene oonzo dhiikulya momashina moka.

Aantu oye ya po nopoloyeka ndjoka yokukuna omiti. Nena ngele owa tete po omuti owa pumbwa okukuna po gumwe, opo ku keelelwe embugapalo lyuushitwe ku ningilwe komongula.

Uuhilili oyo iimeno mbyoka kwali hayi mene melundu, ashike mongashingeyi uuhilili ohawu kunwa kaanafalama momashina, no haye wu teyako, ye kewu longithe iinima ya yoolokathana noya simana.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okukuna iimeno yawo. Iimeno yawo ohayi kunwa momashina omo nee mono hayi kala yili tayi tekelwa yo tayi mono uuyelele okuziilila koolamba.

Opuna omahala gamwe ngoka gatungwa geli pombanda mombuga nongelw omuntu owulipo nokuli tonu omalovu goye etango sho talikapa oyana oho kala wu uvite nawa omwenyo guli pehala .

Omambakumbaku ogena omatemo ga yooloka. Opena ngoka gena omatemo gokupulula momamanya po opena ngoka gokupulula mevi epu.

Mombuga ohamu adhika oondundu odhindji. Ohamu adhika wo evi lya kukuta, oshoka ihamu mono nande omuloka gwa gwana.

Opena omahala ngoka ga tungwa geli mombuga pomahala mpoka opo nee hapu lala aantu mboka hayeya okutalela po oshilongo pomahala mpoka ohapu adhika adhika uundama wokumbwinda.

Uuna etango lya ningine nomwedhi gwatoka kegulu ohaku kala taku monika nawa nomilema ohadhi kala omihwepo yo aantu oye hole ngele kuna omweedhi opo yakale inaya tila omilema.

Komunkulofuta ohaku kala kwa toka, kwa tsima ondawu. Ondawu ndjoka ohayi kala ontokele nongele aantu taya hingi ohaya vulu okupukithwa kondawu ndjoka mopate.

Onduli oyi yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momhala ngoka ga gamenwa. Onduli oyina othingo oonde noongolo oonde, nangele tayi nu omeya, ohayi kala ya pagananyeka omagulu opoyi vule oku adha metale lyomeya.

Aantu mongashingeyi iha longowe nuudhingu oha longitha owala omambakumbaku oku pulula moofalamanomomapya gawo. Oshoka ogo haga endelele nohaga mana muule wethimbo efupi.

Momeya ohamu kala oohi dhomaludhi dha yooloka. Dhimwe oontiligane, oontokele dhina uutotono noshowo ooshunga.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku oku pulula momapya gawo noku nengeneka evi ,ngoka ga longwa gena omatemo ga yooloka, ga nuninwa iilonga ya yooloka, no ha ga longo taga endelele.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe. Evi ndyoka ngele olya pepwa kombepo ohali igongele e tali ningi oondundu. Naantu ohaya yi nee ya ka hinge oohauto dhawo koondundu hoka.

Iikuki oyo yimwe yomiinima mbyoka yi li ya simanekwa. Iikuki ohayi liwa unene pomavalo osho wo piituthi yomanyanyu.

Aanafaalama tango ohaya fulu iilambo, taya tula mo oothaila , ta ya tula mo ihe omeya, nokombanda yuundama hono ohaku tulwa onete ndjoka hayi keelele oohi kaa dhi yakulwe mo koondhila.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha owala omashina oku likola ko iilikolomwa yawo mbyoka ya kuna. Omashina ngaka ohaga longo kolusheno nohaga longo taga endelele muule wethimbo ehupi oga mana nale.

Aanafalama mboka haya kunu uumeno wawo uushona ohaye wu kunu wu li momikweyo. Ohawu kala nee wa kunwa muunayilona uuluudhe. Uumeno mbuno ngele wa koko ohawu landithwa po, opo ya vule oku imonena mo iisimpo.

Aanafalama mboka ye na iikuku yoondjuhwa ohaya kala ye na omatala omanenene omaleeleka ga ya muule omo ya tula oondjuhwa dhawo. Omo ihe haya kala ya tula uupokopoko nomeya goondjuhwa momatala moka.

Ngaashingeyi aanafaalama ohaya longitha owala omambakumbaku oku pulula oofaalama dhawo oshoka omambakumbaku ohaga endelele, no ihaga mana po ethimbo, ohaga longo lela muule wethimbo efupi wo.

Opu na oondundu dhimwe dha ningwa komamanya omakukutu, nokoondundu hoka ito adhako nande iihwa yasha nomwiidhi oshoka omamanya omakukutu okumena.

Oongombe dhoka dhoombalamana dhoka dhomakonda omatokele nomaluudhe, odhili dhi holikwe noku muniwa kaanafalama oshoka odhili hadhi gandja omahini ogendji ngoka haya ka landitha koositola.

Aanafaalama yongashingeyi iimeno oha ye yi kunu owala momatala ngoka omanene omale, ngoka ha ga kala ge na oothaila dhi li pombanda hadhi keelele oonte dhetango opo kaa dhi dhenge iimeno.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka oshile, onduli oyina oongolo oonde, nohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika uumeno mboka hawu ithanwa taku tiwa uu! Nara. Uumeno mboka owali hawu liwa komuhoko ngoka gwaayelele ethimbo ndiya kwali haya zi mokuti.

Kominkulo dhomilonga ohaku adhika omagumbo ngoka haga kala ge li ko ga tungilwa ko. Aantu ohaya ka tungila kominkulo dhomilonga omagumbo gawo, oshoka ihaku pupyala ohaku kala kwa talala nawa.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi, oohi dhawo ohaye dhi tekula lela sigo tadhi ningi omapombo, dha kokoloka lelalela.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna mokutekela iimeno yawo. Ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dhina uumbululu tawu ziya omeya guuka pomakota giimeno.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika mu na oondundu. ohamu kala mwe enda oondjila dhiihauto moondundu moka, oshoka aatalelipo omo ye hole oku enda. Yo taya ende taya thaneke oondundu.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene . Ondjamba oyi na omukati ngoka ha yi longitha oku nwa omeya. Ondjamba oyi na wo omakutsi omanene nomakondo omanene ngoka ha ku tiwa omatende.

Aanafaalama iimeno yawo ohayi kala ya kunwa yi li muutendo nopokati ohapu kala pwa pita ehala, opo aantu ya vule oku enda po kaya lyate miimeno.

Aantu uuna ya ya momafudho ohaya yi ya ka talele po komahala ngoka haga kala ge li kominkulo dhomilonga. Ohaya kala nee taya endithwa ye li moombautu kombanda yomeya, taya tala eshito nkene li li.

Aanafalama mboka yena oofalama dhoku tekula oohi, ohaya landa uundama moka haya tekulile oohi dhawo, muna omeya niikulya mondama moka, opo dhi vule oku kalamo dhina omwenyo, dho tadhi koko nawa.

Omahangano goombanga ohaga kala gena omathigathano goku kayila uuthaguthangu naa ngoka athiki tango ohi isindanene sha shomiinima mbyoka tayi sindanwa po.

Aanafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa oto adha ie ya kwatamo oondjuhwa dhimwe ya kalandithe nenge ya dhipagele omuyenda oshoka omuyenda unene oha kundwa nekaka nondjuhwa.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo iipundi miiti niipilangi taye ke yi landitha pomahala ngoka gomathuwilo. Pomahala ngono gomathuwilo ohapu monika nawa, oshoka ohapu kala pu na omiti dha ziza nawa dho opala.

Ompanda osho oshinamwenyo shimwe shoka shi li sha gamenwa no sha simanekwa. Ohashi adhika momahala ngaashi mEtosha. Ompanda oyi na oniga ndjoka ya simanekwa noonkondo.

Moondundu ohamu adhikwa mwa enda uundjila mboka uushona hawu kala we enda pokati kiihwa, aantu ohaya ende muundjila muka, uuna taya yi mpoka nande ya hala yaka longe.

Momatale ohamu adhika muna omeya, nokooha dhomatale ohaku kala kuna uumwiidhi uushona, nongele omvula ya loka, omeya ngono ohaga kala taga tondoka momatale moka.

Aanafalama mongashingeyi iha longowe nuudhingu oku tekela iikunino yawo ihe oha longitha owala ominino dhoka hadhi kala owala dha tondoka pomakota giimeno dhina uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Mongashingeyi iimeno ohayi kunwa owala mosaala ndhoka oondeendeeka ndhono hadhi kala dha tulwa oothayila pombanda. Oothayila ndhoka ohadhi kala dha tulilwa po, opo dhi dhinde oonte dhetango, oshoka oonte dhetango ohadhi vulu okuhanagula po omafo giimeno.

Monamibia omuna esiku ndoka aantu haya dhimbulukwa omuthigululwakalo. Ohaya kala nee yazala oondhelela aakulukadhi, naasamane ohaya kala yazala omagala goondjeke.

Aantu ohaayi komahala ngoka kuna oondudu, unene pomathimbo ngoka goma fudho opo ye kii uvithe nawa. Ohaayi ihe nuutenda moka haya kalala.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ihayi kunwa we mevi, ihe ohayi kunwa owala momambamba moka hayi kunwa yili momashina nohayi mono oonte dhetango oku ziilila koolamba dhoka dhili metungo.

Mokuti ohamu adhika omiti omileleka noondjila dhiihauto dha totwamo. Ohamu adhika woo ookandje noshimbungu niiyamakuti wo yilwe oyindji.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ihe ohaya longitha owala ominino, ndhoka hadhi kuthwa mominino ominene hadhi kala dhe enda dha fulilwa mevi.

Ongombe odhi li dha simana lela. Oongombe okwa li hadhi longithwa okupulula momapya dho odho wo hadhi dhipagwa poohango nopiituthi mbyoka yomaluhodhi. Oongombe ohadhi pe aantu omahini.

Uuna aantu ya hala okuyapo nuundama wayo wo ku tekula oohi, oha ya fulu iilambo, nomiilambo mono oha ya tulamo nee oothaila moka haya tula omeya, ta ya tulamo oohi.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhingu okupulula momapya gawo, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga gena omatemo. Okambakumbaku ngoka ohaga pulula epya muule wethimbo efupi.

Opuna aanafaalama mboka yena iikuku yoku tula oombaka. Oombaka ohadhi kala dha tulwa mehala moka hadhi tekulilwa, mono hadhi pelwa mo iikulya. Ohamu kala wo muna okandombe mono hadhi kala tadhi mbwindi tadhi ikutha uupyu.

Pehala mpoka hapu kundilwa aayenda ,ohapu kala pena uutafula uuwanawa osho woo iipundi mbyoka yo ma shofa. Iipundi mbyoka yo ma shofa ndele to kuutumba mo ,iho ehama nando okiikuutumbitho .

Opena omahala ngoka geli kooha dhomilonga ,ha ku adhika kuna oombautu, dha pandekelwa kooha dhomilonga. Oombautu ohadhi ende kombanda yomeya momilonga dhoka, naantu ohaya kala ya londa mudho taya tala uushitwe.

Aantu mboka yena uundama woku muna oohi, ohawu kala wa tungwa nosamende. Ohaya kala nee taya tulamo omeya ngoka ga dhindwa, opo oohi kaadhi kwatelwe mo komikithi nokoombahiteli.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu niihwa iishona yi li mpaka naampeyaka naantu mboka haye ya okutalela po oshilongo oto adha ihe taya ende mombuga yaNamibia ya zala omagala taya tala.

Mpoka hapu fumvikwa aantu mboka ya thanga uuzilo, ohapu tulwa omamanya gomandhidhilikitho, ngono hagi ithanwa taku tiwa omawendo, nokomamanya hoka ohaku kala kwashangwa omadhina goonakusa.

Aanafalama ohaya fulu uundama, taya tulamo uuthaila, taya tulamo omeya, yo taya tulamo oohi dhawo niikulya.

Aanafaalama mongashingeyi iimeno yawo ohayi kunwa owala momashina mo omo hayikala yili tayi tekelwa momashina moka yo tayi mono uuyelele okuziilila koolamba dhoka dhili momashina.

Momahala ngoka ga tungwa geli mombuga. Omahala ngoka oha ga kala ne ga tungwa pombanda, ohapu landithwa he omalovu niikulya. Naatalelilpo oye hole okuya komahala huka, opo yaka iiyuvithe nawa, uuna yaza momalweendo gawo.

Aanafalama mboka yena uundama woohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwatamo dhoka oonene ya ka lye momagumbo gawo nenge ya ka landithe.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omiti ndhoka kaa dhi na omafo, mo ihamu adhika omwiidhi ogundji, oshoka mombuga ihamu lokwa omvula oyindji.

Moondundu omo hamu adhika oshinima shoka hashi zi kohi yoondundu. Omunoko ngoka omupyu hagu vulu oku fika noku hanagulapo iimeno nosho woo iinamwenyo.

Aantu mboka haye ya oku talela po oshilongo ohaya kala taya hingi nee oohauto dhawo, taya yi moondundu. Moondundu omo nee haya dhike uutenda wawo woku lala.

Uuna omvula yaloka oondjuhwa oto adha ihe dhili momwiidhi ngoka gwaziza nawa tadhi konakona uupethulapethu wadho, ohadhi kala ne dhangundumanena ondjuhwa ndjoka ondumentu, hayi ithanwa takutiwa oshikondombolo.

Aanafalama mboka yena uudhiya woku tekulila oohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwatamo ne oohi dhawo dhoka dhomakende opo ya vule ya ka lye naakwanezimo yawo, nenge ya ka landithe yiimonenemo iisimpo yawo.

Onduli osho oshinamwenyo shoka oshile hadhi adhika mEtosha, onduli oyina oongolo oonde nohayi nana aatalelipo tayeya okutala onduli mEtosha yeshi tale.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya okanona kehe oku udhwa kakale kaya kosikola. Uunona ohawu yi kosikola wika mone omanongelo. Wu vule oku ka ninga aantu yasha monkalamwenyo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, ihe ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dha tya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Opu na omashina ngoka haga longithwa okuteya iilikolomwa, omashina ngoka ogo kolusheno, iilikolomwa mbyoka hayi kunwa moosaala oonene oondeendeeka.

Iimeno ngashingeyi ohayi kunwa owala momambamba ngoka haga kala ge li momani gomatungo. Ihayi kunwa we nande omevi ohayi kunwa owala momashina moka omo hayi kokele tayi mono uuyelele wokukoka okuziilila koolamba.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo ohaye yi kunu owala momambamba gomashina meni lyetungo ihayi kunwa we nando omevi. Ohayi kala ashike yi li meshina omo tayi monene iitungithi osho wo uuyelele wokukoka tawu ziilile koolamba.

Mombuga ohamu adhika oondundu dhimwe ndhoka dhi na omamanya omakukutu. Nokondundu hoka ihaku mene nande oshihwa nenge omwiidhi gwa sha nomolwaashono mombuga ohamu mono omvula inayi gwana.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo pongalangala yomutenya, ihe iimeno ohayi kunwa owala mokatala hoka haka kala kena othaila pombanda oku keelela oonte dhetango opo kaadhi dhenge omafo giimeno.

Meshito omu na uudhila wa yoolokathana wu li pamaludhi nomaludhi. Kamwe komuudhila mboka oko okakodhi. Okakodhi oha kala a londa kohi yomuti ta tala mpoka pu na uuyuhwena e ke wu yakule po.

Opuna omahala ngoka gatungwa geli pombanda, naantu mboka hayeya okutalela po oshilongo ngele yamana olweendo lwawo lwesiku ndono, oto adha ihe yeli mpoka taya nu omalovu gawo yalonda yeli pombanda mpoka yatala etango sho taliyi mo.

Meshito oto adha mo omiti ndhoka ominenene ndhoka dhi na omakota omanene. Momakota mono omo hamu hongwa iiti mbyoka hayi ka ningithwa iitaafula niipundi.

Mofuka ohamu adhika omiti dhimwe ominene dho omileeleka, omiti dhono dhimwe ohadhi kala ihe dhashangwa oondanda komakota gadho.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe, naantu yamwe ohayaka tunga omagumbo gawo komunkulofuta, nohaga kala taga minika nawa. Aantu mboka haya tungu komunkulofuta ihaya sile ko nande uupyu.

Eshito oshinima oshiwanawa lela. Uuna omvula ya loka elundu ohali kala lya ziza nawa nuupompolonga mboka hawu kala we enda pokati komiti ohawu kala wu na omeya ga yela nawa nohi sho yi li momeya oho kala we yi tala.

Aanafalama mboka yena uundama woohi, otwaa dha ihe yeli puundama wawo taa umbile iikulya yoohi momeya, opo oohi dhi vule okukoka dho dhi vale woo uuhi uushona.

Oongombe ndhoka dhoombalamana dhomakonda omatokele nomaluudhe odhi li dha simanekwa lela, oshoka ohadhi zi omahini ogendji ngoka haga ka landithwa kositola namwene gofaalama ti imonene mo oshimaliwa.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku okupulula moofaalama dhawo. Omambakumbaku ngoka haga kala ga nana omatemo nohaga nu omahooli nohaga pulula taga endelele.

Mongaashingeyi aanafaalama, iikunino ohayeyi tekele owala nominino. Omunino ngoka omunene ohagu kala gwafulwa gu li mevi, mo momunino mono tamu zi nee uumunino uushona.

Uunona oto adha ihe tawu dhana mboka wokomagumbo gomiti, uuna wa tumwa koopomba wuka tale omeya. Ohawu kala tawu dhana.

Aanafalama mbono yena uundama woku tekula oohi oto adhaihe taya tula mo omeya omape muundama woohi, nenge taa umbilemo iikulya opo oohi dhi vule okulya dhikoke.

Moondundu ohamu kala iihwa mbyoka hayi kala ya mena nawa ya ziza kombanda yoondundu, niihwa mbyoka ohayi kala ya opaleka oondundu.

Aanafaalama mboka ye na uundama woohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene dhomapombo opo ya ka landithe, yo yaka lye wo momagumbo gawo.

Mombuga yaNamibia ohamu kala mwatotwa oondjila kaantu mboka hayeya okutalelapo oshilongo, oshoka mondjila moka omo haya ende uuna taya tala uunshitwe.

Mombuga ohamu adhikwa omiti dhoka dhili dha simana haku tiwa oQuiver. Omiti dhoka odho dhili dha thanekwa kiimaliwa ya Namibia oshoka odha simana lela, ohadhi vulu okukala uule wethimbo inadhi mona omeya.

Aanafalama mboka yena uundama woohi otwa adha ya thikama puundama wayo woohi. Taya tala ngele omeya ogena ngaa uundjolowele no taga vulu ngaa oku muninwa oohi. Omeya gamwe ohaga kuthwa mo gaka konakonwe.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo ohaye yi kunu owala yi li momashina. Momashina mono omo hayi kokele tayi mono oonte dhetango osho wo iipalutha.

Aanafaalama mboka yoondjuhwa ohaya kala yena iikuku iinene yaningwa momatala omanene omaleeleka nopokati komatala mpoka ohapu kala pweenda ondjila. Oonduhwa dhono ohadhi kala ne dhili muukoololo wuukililathana nokomeho gadho ohakukala kuna uukoololo womeya niikulya.

Opuna aantu ,mboka ye na uundam woohi, woku tekula oohi. Uundama mboka ohawu kala nee watopolwa muutendo, opo ya topole oodhi ndhoka oonene.

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu owala momatala ngoka haga kala omaleeleeka, ngoka haga kala ga tulwa oothayila pombanda ndhoka hadhi dhindi oonte dhetango, opo kaadhi dhenge omafo giimeno.

Komunkulo futa ohaku adhika kwa tungwa omagumbo, oshoka ihaku kalakuna uupyu nande washa. Ohaku kala kuna ombepo ya talala nawa.

Aanafalama mongashingeyi oha longitha owala ominino oku tekela iikunino yawo. Ominino ohadhi kala owala dha tondoka kombanda yoofola hoka. Dhatya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Ondjamba osho shimwe yoominamwenyo mbyoka iinene miikwawo. Ondjamba oyina omunkati omule ngoka hayi longitha okunwa omeya, oyina wo omakondo omanene haga ithanwa akutiwa omatende.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iile. Onduli ondeendeeka yi na oongolo oonde nothingo onde. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo, opo ye ye ye yi tale.

Opu na omahala ngoka haga kala ga tungwa ge li mombuga. Ohaga tungwa nee ge li pombanda naantu mboka haye ya okutalela po oshilongo opo haya ka lala pomahala mpoka. Oto adha nee taya nu omalovu gawo gondilo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka shina omukati omule, ngoka hagu gu longitha oku nwa omeya. Oshina woo omakondo ngoka haga ithanwa omatende.

Mombuga ohamu adhika oondjila dhoka dha totwapo kaantu mboka hayeya okutalelapo oshilongo oshoka oyehole oku enda moondundu yena omathano gawo taya thaneke yo taya ka ulukila aantu yokiilongo yawo.

Opuna omamanya ngoka ga simana. Momamanya mono ohamu vulu okulongwa iinima yayoolokathana, yina oshilonga. Ohamu vulu okulongwa uutenda womomakutsi, oshowo uuyaha nuukopi wokunwina.

Uundama mboka woohi ohawu kala wa gamenwa. Hawu kala wa kundukithwa noodhalate opo aantu kaya vule kaa yakemo oohi dhaantu, oshowo omeya goohi kaaga yonagulwe.

Uuna to yi mombuga wu ka londe koondundu owa pumbwa iikutu mbyoka yo ku igamena moongolo, oshoka oto vulu okukala wa gwa ko koondundu hoka. Ngoye owa pumbwa okuya mo wu na ondjato yi na omeya.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi oto adha ya thikama puundama wawo taya tala omeya goohi, taya talanoohi ngele odhi na uundjolowele yo taye dhi pele mo iikulya.

Oonkanga odho iikwamawawa mbyoka hayi adhika mokuti. Ihe mongaashingeyi ohayi tekulwa woo nomomagumbo getu. Onkanga oyina uutotona uuluudhe nuutokele.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka shina oonzo dho paushitwe naantu oha yeya nduno oku talela po oshilongo shika ,taya zi kiilongo yilwe, no haya futu oshimaliwa uuna ta yeya moshilongo shetu .

Opu na aantu mboka yi ilongela uunongo wokudhinda iikulya yoohi. Iikulya yoohi ohayi kala tayi dhindwa, opo mu kuthwe oombahiteli nomikithi.

Moondundu ohamu adhika omamanya ngoka ga ninga po oondundu, ohadhi kala ethimbo limwe dhili mombuga moka mwatoka kaamuna nande omwiidhi.

Opu na pomahala mpoka omawanawa omuntu ho vulu wa ya ko, oho yi ko nee wu ka uvithe omwenyo goye nawa. Pomahala mpono ohapu kala pu na oongala dha ziza nawa dha sheneka nongwena ya ziza nawa.

Aantu mboka yena iikunino yoomboga dhuushimba. Omboga dhuushimba ohadhi kala dha kunwa momutete, melandulathano nopokati ohapu kala pwa pita omahala, opo dhi vule dhi koke nawa dhuvite ombepo.

Opuna omahala ngoka omawanawa ngoka gomauvitho nawa ,omahala ngono hapu adhika puna iipundi iiwanawa nomilunga omileeleka ohaga kala nee ga tungwa kominkunkulo dhomilonga.

Mongashingeyi aanafaalama iimeno yawo ihayi kunwa we mevi. Ohayi kunwa owala momashina omo hayi kala tayi tekelwa yi li moka yo otayi mono iitungithi ayihe nomeya.

Mongashingeyi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku ngoka ga longwa nawa. Omambakumbaku ohaga longithwa nee okuteya omwiidhi osho wo nando olwiishi nokuyela olwiishi.

Aanafaalama mongashingeyi ihaa kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe oha yi kunwa owala moothaila, ndhoka hadhi kala dha tulwa kombanda yomatala moo mu kunwa iimeno mo, omo ha yi tekelelwa.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo ohaye yi kunu owala yi li momashina, ihayi kunwa we momavi. Ohayi kunwa yi li meni lyetungo yi li meshina yo tayi mono oonte dhetango okuzilila koolamba.

Opu na oosaala ndhoka oonene. Oosaala ndhoka ohadhi kala oondeendeeka nomoosaala moka ohamu kunwa nee iimeno yomaludhi ga yooloka.

Mombuga unene ohamu kala owala mwa toka kamu na nando omwiidhi osho wo omiti, oshoka ihamu mono omvula ya gwana mo evi lyomombuga olya nika omamanya.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu mondundu ohamu kala muna omwiidhi oshowo iimeno yomiti oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana lela.

Mombuga yaNamibia ohamu kala muna oondundu oonene. Aantu oye hole okuyamo ya tale iimeno mbyono yili mo ya mena oshowo oonzo ndhoka dhili mo.

Aantu mboka yeya okutalelapo oshilongo shetu ohaya kala taya ende moondundu, taya tala nkene eshito li li. Yo taya ithaneke omathano ya zala omagala.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ohaya tungu uundama wawo ee taya tulamo omeya nomeya ngele galuudha ohaye ga kuthamo opo yavule okutulamo ngoka omayelele gena uundjolowele.

Komunkulo futa ohaku adhikwa kwa tungwa oomambo geli po. Nomaambo ngaka ohaga kala taga monika nawa. Naantu mbaka haya zi momaambo muka ihaya si uupyu nande.

Aanafalama ngele taya kunu iikwamboga yawo niimeno yawo, pokati ohapu kala pwa pita ehala, opo omuntu wu vule oku endapo, yoiimeno yi vule wo oku uumbepo, yi koke nawa.

Ombuga yaNamibia ohamu adhikwa omuti ngoka hagu ithanwa akutiwa oQuiva. Omuti ngoka ethano lyago oguli kiimaliwa yoshilongo shaNamibia. Omuti ngoka agu vulu oku kala mombuga uule wethimbo inagu mona omeya.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi omo haye dhi tekulile. Ohawu kala wa tungwa noosamende nohadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke.

Iilumbu oyo aantu mboka ye hole iinima yo ye hole noku nongonona. Oto adha ihe ye li mombuga ya kuutumba koondundu taya nongonona uushitwe nkene wu li.

Oondundu osho oshinima shoka shaningwa po komamanya shuka mombanda, koondundu iha ku kala naana omwiidhi uunene koondundu dhoka dhningwa po momamanya lela.

Opuna oondundu dhoka dhoshiwambo hadhi kala dha kumbwa noomwiidhi etadhi dhikwa niiti. Oondunda dhoka ihadhi sitha aantu uutalala nenge uupyu.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaya pumpula owala omeya komilonga taga tondoka moondjila dhiikunono yawo tayi kala ya ziza nawa.

Aanafaalama mboka ye na uundama woohi, oha ya kala ya tula oonete kombada yomeya opo iiyagaya yaagwile mo muundama wawo nenge oohi dhaayakulwe mo koondhila noko makokodhi.

Aanafalama mboka ye na oondjuhwa oto adha ihe ye dhi piithako dhiye melundu dhika konge uukulya wadho. Oto adha nee dha gongala tadhi hadha mevi dha kalela shikondombolo.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi oye ya po niikuku mbyoka yoondjuhwa, hayi kala ya ningwa metala enene, eleeleka, oondjuhwa omo nee hadhi kala dhili moka tadhi tekulwa.

Komahala hoka kuna omilonga ohaku adhika oombawutu dhoka hadhikala dhapandekelwa kooha dhomilonga. Aantu mboka hayeya okutalela po oshilongo ohaya futu ne oombawutu dhoka opo yafalwe momeya.

Aanafalama mongashingeyi ohaya kunu iikwamboga. Iikwamboga oyina iitungithilutu yasimana nongele ya kunwa etayi adha okutewa ohayi kalandithwa.

Komahala ngoka ngaashi kombinga yaKavango ohaku adhika omilonga. Ohaku adhika wo oondjamba tadhi ya okunwa omeya komulonga nodhi li dha nika oshiponga ngele owedhi hindi.

Uuna omvula yaloka oondjuhwa ohadhikala dhili momwiidhi ngoka gwaziza nawa tadhi kongo uupuka wadho dho otadhi itekula wo.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka shi na othingo ondeendeeka osho wo oongolo oondeendeeka. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka ye ye ya tale oshinamwenyo shika.

Mombuga yaNamibia ohamu ohamu adhika oondundu niihwa yili mo. Ohamu kala mweenda oondjila dhoka hadhi kala dhe enda pokati kiihwa. Iihwa mbyoka ohayi kala nee ihupi kayi thike pamwe noondundu.

Oondundu odhi dhimwe dho meshito, omamanya ngoka haga kala giilonda. Moondundu ohamu adhika iinima oyindji yili kohi yomamanya, no hayi yambulapo eliko lyoshilongo.